Asitsalawo le fi ya, woɖo asi ɖe anyigba, le nu vovovowo dzram, amewo yɔ fũu le asiame. Ame ɖe le moto dzi ɖɔ kuku, eye ŋutsu ɖewo hã le asieme wole nu vovovowo dzram le asiame.

Zikpui ƒe nɔnɔmetata. Kpukpoe ƒe nɔnɔmetata nyui aɖe le afi ya. Kpukpoe bɔbɔ kpukpoe yi ke bɔbɔ yi ke be ekplɔ aɖe tse le domedome le fi mi. Exɔa me nyakpɔ kple nɔnɔtata vovovowo. Gaƒoɖokui hã le eglia ŋuti le fi mi.

tɔdziŋu aɖe etrɔ gbo le atsiaƒu me. Ame siwo le eme pɛtɛ dze etɔa me. Wo pɛtɛ le agbagbadzem le tsi ƒum hele woƒe agbe ɖem. Atsiaƒu la dze abe edze agbo ene.

Nuwɔame tɔwo sɔgbɔ le woƒe emɔwo di le gasɔwo me, wo do woƒe asiwo ɖe dzi eye wole dzidzɔ kpɔm, le wo nɔewo ŋu.

Lãme sesẽ ƒe hame teƒe. Nyɔnuwo le abo siwo goa kple asi ƒom. Wòle woƒe awu dodo me. Awu dodo dzi me tɔ le dzɛ eye eɖome tɔ le yibɔ ɖe.

Mɔzɔlawo le efli legbe wɔme etɔ̃ me. Wo le agbɔsɔsɔ me ŋutɔ. Geɖe ɖɔ kuku tsɔ nu mo eye wo le efli wɔme etɔ̃ me.

Asinudɔwɔla aɖe kple eƒe kpeɖeŋutɔ, wo woɖi abe ame yiwo ke wɔna a yibɔ ŋuti dɔ wɔlawo ene eye wole ga yibɔ ŋuti dɔ wɔm. Woƒe dɔwɔnuwo hã le wo gbɔ.

Nuwɔmetɔwo le ʋu mɔdzi le ʋuo dome he le nu biam amewo le mɔdodo la dzi. Wole eʋuɔwo ƒom be amewo nena wo nu.